niriba n laɣim za bilidin piɛli gbani siliminsi n zo be ni bila bɛni ka lɛɛ pɛri namida zaɣ sabinli ka pɛri soɣisini piɛli ka so bɛni ka so jinjam sabilinli piɛli ka zaŋ o nu tabi o shɛɛ ka so bɛni ka nyɛgi baaji sabilinli

niraba n laɣam piɛ foolii dabba ni paɣaba ni bihi bi ʒila niɛma bi so ʒila tahali ka kpaŋ bɛ di puuni ka bia so ʒi alabusaa ka bia so ʒi chinchina ka soŋ pa dizuɣu bia so biɛni ka zaŋ o nuu tabi o shee

niriba m-be paaki puuni di nyɛla kom duɣibu shee do' so beni ka bi ye liiga ka zaŋ o nuu n-tabi o shee ka zaŋ o nuu m-pa bipuɣimbila zuɣu ŋun pili zipiligu o yela liiga sabinli ka so jinjam sabinli bi' shaba be kom maa puuni duɣira yiya be ni maa ni tihi be ni polo